Umurima munini cane gose ukaba utewemwo ibigori vyinshi bitonze ku murongo, bikaba bitarera bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Ni umurima munini cane utewemwo amasaka ukaba ufise amababi asa n' ugwatsi rubisi ayo masaka akaba afise nayo ibara risa n' iryumugina hejuru hakaba hari ibicu vyera n' ivyubururu.

N'umutama ashaje akaba yikoreye umupfuko wuzuye ubwishaza bahejeje gusoroma bukaba budatonoye akaba afise mu ntoki umupanga i ruhande hakaba hari umugabo arimpande y'igiti c'ibitoke.